Abasaadha babiri nha kaana aka batyaimemu ghagati mulyato, bali seyeya ku maadhi abasaadha bombi bagemye enkasi dhe bali ghubisa mu maadhi.